Niɛma n ʒɛya niɛma maa puuni silmiinsi baanjira biɛni ka bi niɛma kpɛhabu shee gba biɛni ka bi laati binyahari gba biɛni ka faan tom bɛ di nyaanga ka bi ni suri kom luɣu shɛli ka di gba biɛni ka bini zaŋdi bi niɛma yiindi shɛli gba pahi

Daani n boŋo ka bi kohari niɛma paɣaba galisiya daa maa puuni pam ka loori bɛ daa maa ni bin shɛŋa bi ni kohari maa nyɛla mana sima ni aleefu nima paɣaba maa galisiya pam

Kuli boŋ ni n boŋo ka ŋarim nim ayi bɛ dizuɣu ka kuli pali nim biɛni ka piɛri tam ŋarim maa zuɣu ka tihi ko n gili kuli boŋ maa ka tihi maa zaa nyɛ vakaɣali

ŋarim nim ayi n bɛ kom ni ka kulipali nim bɛ zaɣ yinga ni ka piɛɣu bɛ ŋarim maa ni ka niraba ayi lahi bɛ ŋarim dinbala maa ni ka piɛɣu gba tamya ka yino yɛ liiga ʒiɛ ka tihi ko n gili kuligi maa